Essundiro ly'amafuta agakozesebwa mu bidduka likolebwako omusajja ayambadde jaketi erimu ebimyufu n'ebyeru, waliwo n'owappikipiki alabika nga azze okunywa amafuta. Essundiro lino nalyo liriko obubaati waggulu obulibikkako enkuba n'omusana obutalituukako butereevu.

Abaana bangi bali mu kunaabira wamu engalo ng'omusajja omweru abafukirira amazzi mu ngalo ng'akozesa olupiira oluva butereevu ewali amazzi ne lugatambuza okutuuka lwegabatuukako bo ne banaaba mu ngalo n'essanyu.

Abaana bwe bangi beetisse ebidomola by'amazzi era nga bava ku luzzi, abaana bano bonna tekuli yadde n'omu ayambadde engatto oba ssapatu mu bigere.

Amaato gasimbiddwa ku lubalama lw'ennyanja ku mwalo. Amaato gano mangi, gonna gateereddwa awo. Ku lyato erimu emabbali gaalyo waliwo omusajja ayambadde musalantuuyo eya mikononkwawa.

Abasajja abakola omulimo ogw'okwokya ebyuma bali mu kifo kye bakoleramu. Omu ku bo atudde ku ppiki, abalala bali mu kutambuza emirimu gyabwe.

Omubisi gw'enjuki ogutali mukamule nga gukyali mu bisusunku byagwo. Omubisi guno mulungi nnyo era nga guwonya endwadde mpitirivu omuli n'ekifuba. Mulungi nnyo eri abaana abato n'abantu abakulu.

Akatale ewatundibwa ebintu ebyeyambisibwako mu ffumbiro ewaka omuli ennyaanya, obuti obukuma essigiri, gguliinippepa, wootammeroni, amenvu n'ebirala. Mu katale ebintu byonna birengeddwa bulungi ku mudaala era nga biragira ddala nti bitundibwa.

Omwala oguli mu masekkati g'amayumba gutambuza amazzi amacaafu awamu n'ago ag'enkuba. Guliko olutindo olwakolebwa mu bibaawo, oluyambako abantu okwanguyizibwa mu kusala omwala guno.

Engabi ttaano zirabika bulungi, za kkala eya kitaka. Emu ku zo eri mu kulya muddo sso ng'endala zisituse, ziyina kye zitunuulira.

Ennyumba gye baazimbisa bbulooka n'ettaka nga yaserekebwa mu ngeri eya kyuyikimu. Ennyumba eno ya kisenge kimu era emabega waayo weetooloddeyo olusuku olw'ebitooke.

Embogo ssatu ziri mu nsiko, ziyina amayembe. Embogo zino e... emu erabika ng'enswakiivu. Ziri mu kifo ekisinga okubeera ekirungi eri zo kubanga byo bisolo bya mu nsiko era ekifo ekifaanana bwe kiti we ziwulirira emirembe.

Enkima kisolo kya mu kibira era n'eno eri mu kibira, etudde, yeetegereza embeera y'obudde. Eno enkima teyina yadde obuzibu kubanga w'eri ekkakkanye era teyina kigisumbuwa.